Umntwana kumele ahlatshwe ukuze kuvikelwe imikhuhlane ehlasela abantwana, njalo abantwana kumele bahlatshwe amajekiseni amahlanu bengakaze bangene esikolo.

Kuyakhuthazwa ukuhlanzeka ukuthi uma ungabamba ingcekekeza kumele ubone ukuthi uyageza izandla uhlale ungumuntu ohlanzekileyo ngaso sonke isikhathi.

Gezizandla zakho ngazo sonke isikhathi ikakhulu ungabamba ingcekeza ukuze uvikele umkhuhlane njalo uvikele labanye.

Uma usuvelelwe yingozi kumele ubelolwazi lokuthi abazakuncedisa batholakala ngaphi njalo umele ubelenombolo zabo

Kungahlala hlala ogqiha labo kumele kebebesesikolo bafunde bakhunjuzwe ngempilo yomuntu ngoba yibo abayiphetheyo yibo abakwaziyo ngempilakahle yomuntu

Abezempilakahle umhlaba wonke jikelele bavakatshela izibhedlela bebapha utshinda olusetshenziswa ngamantombazane uma besesikhathini.

Kuyagejwa imigodi kuzigaba ngezigaba kufakwe impompi ukuze abantu bathole amanzi ahlanzekileyo kuvikelwe njalo lemikhuhlane engabakhona eyamanzi.

Sekwahamba kugejwa imigodi izigaba ngezigaba .Ukuze izakhamuzi zithole amanzi ahlanzekileyo .Njalo bavikeleke kumkhuhlane yamanzi engaba khona .

Hambisa umntwana kwabazempilakahle ukuze ahlolwe ngaso sonke isikhathi avikeleke emikhuhlaneni eminengi ehlasela abantwana

Omama ababambeneyo, abazwananayo babonakala ngokuvunula imvunulo enhle ebukekayo.

Kubalula emaphandleni ukuthi kugejwe imigodi yokuthi kutholakale amanzi lula njalo kuvikelwa imikhuhlane etshiyeneyo etholakala emanzini.

Kuqakathekile ukuthi abantu nxa besemhlanganweni bathule balalele lokhu abakuxwayiswayo ukuze nxa besuka lapha bahambe bakuchaye ebantwini.

Uma uphuma esambuzi kuyakhuthazwa ukuthi ugeze izandla zakho zihlambuluke ukuze uvikele izinambuzane ezingabe zisezandleni ukuze uvikele imikhuhlane engakuhlasela.

Abezempilakahle bayavakatshela emakhaya ukuze bahlole ikakhulu abantu abadala lamaxhegu ukuthi inhliziyo zabo zitshaya kunjani lokuthi igazi ligijima njani emzimbeni

Abantu asebekhulile kanje bayaludinga usizo olwezihlobo kumbe abangane. Akumelanga babebodwa nje ikakhulu nxa umuntu etshaywa likhanda uyabe engakwazi ukuthi enzeni kodwa nxa elomunye kubalula.

Izakhiwo zinhle okokuthi kumele zifakwe insimbi ukuze kube lokuvikeleka kumafasitela.

Sibukisa impahla emkulwini, ukuthi emkulwini kumele kubelempompi ekhipha amanzi kumele kube legabha lezibi, kumele kubelamakhabothi okusebenzisa ukufakela imiganu, izitsha zethu.

Abezimpilakahle bayasikhuthaza ukuthi sidle ukudla okulungele imizimba yethu okuzasivikela emikhuhlaneni ikakhulu ngesikhathi somqando okuzasenza sibe lempilakahle.

Umhlaba uyakhumbula usuku lwengculazi, iminyaka yonke kuba lokubuthana kukhunjulwa lolosuku njalo kuba lemidlalo eminengi etshiyeneyo.

Kuyaxwayiswa omama ngomkhuhlane wemvukuzane. Ikakhulu ivukuzane eba esibelethweni njalo bayakhuthazwa ukuthi kumele bahlole ngasosonke isikhathi. Bahlolwe esibelethweni kanye lasemabeleni.

kuyakhuthazwa ukuthi indawo lapho esalatshwa khona okunjenge zibhedlela lemakilinika ukuthi kumele kuhlale kuhlanzekile ukuze kuvukelwe imikhuhlane engaba khona

Ngizanika isibonelo segazi ukuthi kulendawo lapho igazi elihlolwa khona ukuze kubonakale imikhuhlane eminengi nengi etholakala egazini enjenge tshukela

Uma kuthe kwaba lomkhuhlane wofuba kumbe umvimbano kumbe nje eminye imikhuhlane ethelelwanayo, kumele sivale amakhala lemilomo ukuze singathelelani njalo kumele sihlale khatshana la khatshana.

Esbhedlela izigulane zilaliswa ngokufanana kwemikhuhlane njengokuthi abalofuba balaliswa bodwa, abavimbeneyo balaliswa bodwa, abaletshukela balaliswa bodwa njalo njalo

UHulumende uyanceda ngokwakha izibhedlela ukuze labo abaphathekileyo bathole usizo kwezempilakahle njalo kuhle ngoba bayafaka lezimota ezincedisa kwezempilakahle.

Kuyabukiswa amazenge ukuthi kubalula uma abantu befulela ngamazenge ukuze lanxa izulu lisina amanzi angangeni endlini.

Nasosonke isikhathi kumele umuntu avakatshele abezempilakahle, ukuze abekwazi ukuthi igazi lakhe ligijima okunganani.

Entubeni kuyatshengiswa ibizo lesibhedlela ukuze izigulani zingalahleki uma zifika, lalapho okumele ziqonde khona.

Izigulani, labezempilakahle omongikazi, kuqakathekile ukuthi kube lokukhulumisana kuhle nxa kufikwa emsebenzini ekuseni.

Kuyafundiswana emsebenzini, uma kufike olunye ulutho olutsha, okumele labanye babelwazi uyabaqoqa ubafundise.

Abalungisa imigwaqo bayabona ukuthi imigwaqo akumelanga ibe lamagodi ukuze inqola zomlilo zihambe kuhle njalo umbane kumele uhambele phezulu ngoba kuyingozi ukuthi ufike ebantwini.

Esibhedlela kuba lendlu egcinela imithi etshiyatshiyeneyo, njalo ifakwa ngokufanana kwayo langokwelapha kwayo imkhuhlane, ukuze onesi ma bedinga umuthi womkhuhlane othile bawuthole lula.

Ongabona umuntu alalise ikanda ethafuleni, kuyisitshengiselo sokuthi kungayenzakala ukuthi kezwa kuhle, kumbe njalo ulobuthongo. Uuyabe edingeka ukuthi ahajiswe esibhedlela ayekwelatshwa.

Kwesinye isikhathi uyathi uselula umzimba kanye lemsipha uzwe sekubuhlungu emahlombe. Kumele ugijimele kwabezempilakahle, kwesinye isikhathi uyabe ulimalele ngaphakathi.

Lo ngumbuzo okhuluma ngomkhuhlane wenso ukuthi inso iyafa kungazange kube lezitshengiselo zayo ukuthi ayiphilanga njalo ingumkhuhlane obulala uthuli

Kuqakathekile ukuzivikela emkhuhlaneni phakathi kwakho wena sigulane lo gqiha, ukuze lingathelelani imkhuhlane kumele livale amakhala lomlomo.

Amanzi ayimpilo okokuthi noma ungaphi noma usenzani kumele ube unatha amanzi ukuze uphile.

Silemitshina lembheda, eyenza kubelula ukuthi selapheke, siphole, kulokho okuyabe kusikhathaza ngalesosikhathi.

Ezangaphakathi zomuntu zitholakala phakathi kwembambo okokuthi kulomtshina okhangela ingaphakathi ukuze kubonakale ukuthi kungabe kuphambanisekani ngaphakathi.

Ugwiha uhlola isgula ukuthi kungabe inhliziyo zakhe itshaya kuhle esebenzisa umthambo osengalwenj yakhe njalo egxume lemitshina yakhe

Isibhedlela ngasinye ngasinye kumele sibe lendlu eyokugcinela into zokuhlamba, ezinjengemithanyelo lamalembu okuhlikihla phansi kanye lemiduli ukuze kuhlale isibhedlela sihlanzekile.

Ikakhulu omama abazithweleyo. Kuyeneliseka ukuthi babekwazi ukuthi bathwele umntwana oyini, ongumfana kumbe oyinkazana. Njalo kuyeneliseka ukuthi babone ukuthi umntwana osesiswini umi njani, uphilile kumbe hayi.

Kuyadingakala ukuthi imithi uyiqoqe kuhle ukuze nxa usufuna ukuwusebenzisa kube lula ukuthi uwuthole lowu owudingayo.

Uma ungezwa kuhle kumele uvakatshele abezempilakahle ukuze bekufake emtshineni ozakhangela ingaphakathi yakho.

Kulemitshina etshiyeneyo njalo eyelapha ngoku tshiyana okokuthi u gqiha kumele aqale akulandisele ngomkhuhlane wakho ukuze kube lula.

Abezempilakahle bakhangela okuphuma emtshineni wamathambo ukuthi kungabe kumi njani emathanjeni esigulane ukuze baxoxisane ukuthi bangamncedisa njani.

Abantwana ezikolo bakhangelwa ubude babo ukuze nxa besiya dlala imidlalo, kungabe kungumdlalo wokuqaga kumbe owenguqu ukuze badlale belingana.

Kuyenzakala ukuthi ubelethe amawele njalo kumele ubeseduze labezempilakahle ukuze bekufundise bekungcedise ukuthi amawele aphathwa njani

Abezemfundo bayancedisa abantu abagogeliyo ukuthi bathole isihlalo esihambayo ukuze labo benelise ukuya lapho abafuna khona njalo bathole imfundo njengabanye abantu.

Kwesinye iskhathi ingane iyabelethwa inyanga zayo zingakeneli . Kungakho uyafakwa embodleleni ukuze akhulele khona inyanga zakhe zize zenele abesekhitshwa .

Kulemitshina etshengisa ingaphakathi yomuntu. Ukuthi inhliziyo yakhe itshaya okunganani, njalo impilo yakhe imi ngaphi. Uma ungabona umzila lowu, usuqondile. Kutsho ukuthi impilo, kayisekho emuntwini.

Esibhedlela kulamagabha asetshenziswa ukulahlela izinto eziyabe zisebenzile ezinjengamanalithi lotshinda okungamelanga kusetshenziswe ngomunye umuntu

Kuqakathekile ukuthi ubale okubhalwe emtshineni ukuthi usebenza njani ukuze uvikeleke kungozi engenzakala.

Uma inombolo zikuhlupha ukuhlanganisa lokwehlukanisa, uyasebenzisa umtshina ukuze uphume lempendulo eqondileyo.

Izinti zokuhlaba zitshiyene imibala yazo, njalo zitshiyene ubude bazo, njalo . kukhona okuhlaba abantu, njalo kukhona okuhlaba inyamazana.

Akumelanga ubulawe lizinyo ,uzwe ubuhlungu bezinyo .Ngoba sekulemitshina encedisa ukukhitshwa kwalo.

Ikhona imithi evikela ufuba ikakhulu ebantwaneni abancane, bandise ukungenwa ngumoya ngesikhathi somqando bacine sebekhwehlela sekudingeka ukuthi bagijinjyiselwe esibhedlela

Kukhona okufakwayo emakhaleni ukuze umuntu ahotshe kuvikela kakhulu emuntwini olenkankila ukuze kuvuleke imthambo engaphakathi ukuze umuntu aphefumule kuhle.

Umuthi wokukhwehlela wabantwana uyancedisa kakhulu uma elofuba njalo uyaqinisa amasotsha omzimba ukuze engadelelwa yimikhuhlane etshiyeneyo.

Siyatshengiswa ukuthi uma sigula umkhuhlane wetshukela yiwo amapilisi la okumele siwanathe ukuze itshukela lethu lehle lingaze lakhwela.

Kulomuthi osetshenziswa emuntwini oqubukayo osebenza okwamahola angamatshumi amabili lane. Ikakhulu ma uqubuka kuthwa kumele uwusebenzise. Uyawuhlikihla emzimbeni.

Uma uphandle egangeni kumbe uphandle egumeni. Kuyakhuthazwa ukuthi uhlale ulomuthi wokuhlikihla ngoba kwenzakala ukuthi ulimale usegangeni.

Umntwana oleminyaka embili kusiya kwemine uma ekhwehlela unathiswa umuthi osuka enyosini ozatshisa ukukhwehlela lo denda.

Impahla esebenza esbhedlela enjengamanalithi lotshinda lokunye nje ukuze kuphatheke kuhle kusiya lapho okusuka khona esbhedlela. Bakufaka emabhokisini.

Nxa ukhwehlela kumbe ulofuba ukhona umuthi owelaphayo ozakwenza ukuthi esifubeni kuvuleke njalo umuthi wakhona ulobunandi bamagrebisi.

Uma ungezwa kuhle usesibhedlela. Umzimba wakho ulamanzi amalutshwana. Kuyeneliseka ukuthi bakuhlabe. Bakufake amanzi, emthanjeni yomzimba, eyegazi.

ibhokisi lama philisi lilotshiwe ngaphandle kwalo ukuthi kumele ufunde ubekwazi ukuthi kumele uwanathe njani isilinganiso sawo

Uluju lwenyosi luyayelapha izifo ezinengi imikhuhlane eminengi ngakho kumele sibone ukuthi sihlala silazo ezindlini ukuze ma singezwa luhle ikakhulu nxa silophepha sidle inyosi

Amagcobo ancedisa ukuthi uma umbala wejwabu lakho utshintsha ntshintsha kumele uwagcobe kuphele.

Ungathola umuthi. Kumele ubone ukuthi umuthi lo, uwuthola usebhokisini lawo, njalo kumele ubale,.ukuthi kumele uwusebenzise njani.

Imithi itshiyene isiyangokuthi umkhuhlane okumele iwelaphe yiwuphi njalo kumele imithi sibeyazi

Uma ungumthengi evinkilini bona ukuthi uthenga into eyiyo oyifunayo, ungaze waphomb' kudobha inoma yini.

Uma ungezwa kuhle qala uvakatshele ugqiha ukuze akulobele imithi eyiyo okumele uyisebenzise ngoba eminye ithengwa ngencwadi kagqiha.

Esibhedlela kwandise ukuthi kube lemizila yabantu abagulayo abayabe bemelele ukuthi amabizo abo ahlolwe ukuthi akhona yini emitshineni yesibhedlela.

Ma usane luq3dwa ukubelethwa. Luyathathwa lufakwe phezu kwesisu sikanina. Ukuze babe ngabantu abaseduzeduze, njalo losane, lubemazi unina.

Asibeni labantwana ngaso sonke isikhathi, sixoxe labo, sidlale labo ngoba bayafunda okunengi kithi. Bayafunda ulimi, bayafunda imithetho lokunye nje.

Imvukuzane yesibetho isibulele omama abaneng. Ngenxa yokuthi bayesaba ukuyehlolwa esibhedlela. Ngakho siyaxwayiswa ukuthi kumele sibe sihlolwa ngaso sonke iskhathi.

Ma ukhankasa kuqakathekile ukuthi ube lebhakane elitshengisa lokhu okukhankaselayo okubhaliweyo ukuze abantu bazwisise

Siyakhuthazwa ngabezempilakahle ukuthi ngaso sonke iskhathi (ikakhulu ma singena ezibhedlela), sivale imlomo lamakhala ukuze singatheleli abanye imkhuhlane njalo lathi sizivikele emkhuhlaneni etshiyeneyo.

Akudingakali ukuthi abezempilakahle basebenze bengaphansi kophahla ,noma ngaphansi kwesihlahla emthunzini bayasebenza ukuze bonke abantu bathole usizo.

Kuhle ukuxoxisana uma lifunda, ukuze lizwisisane imbono yenu libekwazi elikwenzayo, njalo libesendaweni ethuleyo.

u Gqiha engaqeda izifundo zakhe uyaphiwa isicoco asasisebenzisa nxa eseselapha ezibhedlela ezinkulu kumbe ezincane

Le yiyo imithi ekumele siyisebenzise uma sesibulawa ngamazinyo. Eminye ngeyokuthi sihahaze. Eminye ngeyokuthi sixubhe amazinyo ukuze amazinyo ethu ahlale elempilakahle.

Imithi ayiphongukuthengiswa noma ngaphi. Kulamavinkili lapho ethengiswa khona njalo lapho ethengiswa khona kubayindawo ehlanzeke kakhulu njalo kubayindawo evikeleke kakhulu emkhuhlaneni.

Abantu kumele bagcine izindawo lapho abahlala khona kuhlanzekile kungaze kwabonakala amaphepha indawo yonke ukuze kuvikele lemikhuhlane engaba khona

Ibhakane litshengisa ukuthi kulevinkili elithengisa imithi njalo liyatshengisa ukuthi kukhona njalo okwenzakala phakathi okuyimtshina ebona ingaphakathi yomuntu.

Abathengisa imithi emavinkilini bayabukisa ukuze ma ufuna ukuthenga umuthi uqale ubone lapho obukiswa khona ubusuthenga.

Insimbi kumafasitela ziyavikela ukuthi izigebengu zingenelisi ukuthi zingene ngoba uma sezibulala insimbi kuyezwakala umsindo besezibanjwa.

Amavinkili kumele ahlanzeke abemahle ukuze labantu abazethenga bathenge .Njalo kube lendawo yokumisa ingqolo zomlilo.

Abezempilakahle bavakatshele emaphandleni banxusa abantu ukuthi bazehlatshwa bebavikela emikhuhlaneni etshiyatshiyaneyo bezama ukuthi bebavikele emikhuhlaneni engabakhona ngalesosikhathi

Abafundi bayafundisana ngokuhamba kwegazi emzimbeni langokuthi inhliziyo iyabe itshaya okunganani ukuze uma kulomkhuhlane wenhliziyo ubonakale emtshineni.

Abezempilakahle bayahamba bebhoda kuzigaba ngezigaba befundisa izakhamizi ngempilakahle njalo bebakhuthaza ukuthi kumele ngasosonke isikhathi bavakatshele emakilinika ukuze bathole usizo.

Abantu bangabuthana kanje kubalula ukuthi bathelelane imikhuhlane etshiyeneyo. Imikhuhlane enjengophepha, imvimbano leminye nje imikhuhlane ekhona.

Ngelanga labazali esikolo abantwana bayafundiswa ukudlala imidlalo bemi phambi kwababalisi labazali. Ukuze lanxa sebephandle ,sebeqedile isikolo benelise ukudlala imidlalo kumabonakude.

Uma uphatheka emidlalweni. Kumele uhlolwe igazi lakho, ukuthi ligijima okunganani njalo kumele uhlolwe umzimba wakho wonke ukuthi ukhululekile yini, ukuphatheka emdlalweni.

Abezempilakahle batshengisa ngendlela ezitshiyeneyo ukukhankasa .Owesilisa ovunule inhlawuso elimhlophe elibhalwe ngamabala amnyama uyakhankasa abakwazi ukubala bazabala bafunde

Abafundi kumele bathiye indlebe uma befundiswa. Kngabe befundiswa ngabezempilakahle, kumbe ngabezemfundo,. Kumele bezwe konke okukhulunywayo, ukuze bekusebenzise empilweni zabo.

Abantu abathandanayo bakhanya ngokuthi bayabe behleka bekhanya bejabulile njalo bexoxa bonke kuhle okuyisitshengiselo sokuthi uthando lwabo bayalukholisa

Ma ungezwa kuhle abezempilakahle bayakupha imbumbuluza zokuthi unathe, ukuze uphole njalo imbumbuluza lezo kumele uqale ufake emlonyeni ubusunatha amanzi.

Abezempilakahle abahamba ngenqola yomlilo enkulu bayavakatshela izigaba lezigaba behamba befundisa kulabo abaphila labantu abagula ingqondo

Siyatshengiswa ukuthi ungaze ube yisima kanjani empilweni yakho, ungaze ube yisitabane kodwa okusalayo yikuthi ungumuntu. Kumele uhlonipheke.

Kuyakhuthazwa ukuthi ekuseni ma kuvukwa uzelule umzimba wonke ukuze imsipha yakho yeluleke njengoba ubusuku bonke uyabe ulele wagoqana.

Umkhuhlane uyakhula ngaphakathi uze uphumele ngaphandle ekwapheni, njalo siyakhuthazwa ukuthi kumele sigijimele kwabezempilakahle ngoba kwesinye isikhathi kungaba yimvukuzane.

Emidlalweni wenguqu abadlali bayawa balimale. Kungakho abezempilakahle bayakhuthazwa ukuthi kumele bahlale bekhona ezindaweni ezinjalo lapho okudlalwa khona ukuze basize abalimayo.

Kuqakathekile ukuthi ngaso sonke isikhathi uvakatshele esibhedlela. Ukuze ubonwe ngugqiha. Akukhangele ukuthi emzimbeni, kumi kuhle, kumbe hatshi. Akukhathalekile kumbe uyagula kumbe awuguli.

Asitshengisaneni esikubona kumakhalekhukhwini sitshengise labanye bethu ngoba kwesinye isikhathi kuyabe kulezinto ezihlekisayo sitshone sikwejisile.

Izihlahla ezinengi ezelapha imikhuhlane etshiyeneyo zitholakala egangeni ezinye uyabe uthatha amahlamvu ezinye uyabe uthatha impande ukuthi uyezelapha.

Egangeni kulezihlahla ezitshiyeneyo, ezinye ziyabaswa ezinye azibaswa njalo ziyimihlobo etshiyeneyo ,zikhula zonke zindawonye.

Kuqakathekile ukuvakatshela indawo zemvelo lapho ozafika ubone izihlahla ubuhle bazo amadwala lamanzi ehlayo.

Indlebe zomlomo ,mazidabuka kumele uzigcobe amagcobo .Ngoba uzathola ukuthi kwesinye isikhathi ziyacina seziphuma igazi okuzakubangela ukuthi zibebuhlungu.

Izihlahla ziyimpilo kumele uma ungezwa kuhle uthathe amahlamvu aso leso sihlahla njalo kumele ubekwanzi ukuthi sisebenza uphi umkhuhlane.

Inyosi zimnandi, uyenelisa ukuthi uzifake etiyeni kumbe elambazini ukuze kunambitheke njalo zilungele umzimba.

Akusetshenziswa isihlahla okungamelanga usisebenzise esingavunyelwa nguhulumende. Izihlahla zonke okumele uzisebenzise kumele ube uzilayelwe ngudokotela.

Idelele lamahlamvu landise ukumila emhlabathini oyisidaka liyakhipha amaluba libe selisenza intanga njalo liyancedisa emuntwini oletshukela.

Kumele sihlanyele izihlahla emagumeni, ngoba ezinengi ziyancedisa kakhulu emkhuhlaneni ikakhulu imkhuyabotshukela lemkhuhlane eyenza inhliziyo itshaye kakhulu.

Isihlahla esibizwa kuthwa licena siyavikela emkhuhlaneni eminengi ikakhulu izilonda ungasithatha usigcobe kuyaphola njalo enkukhwini uyafaka emanzini anathwa zinkukhu kuyavikela emkhuhlaneni ehlasela inkukhu.

Ipopo lilabantwana bavuthwa babelithanga njalo amahlamvu akhona ayancedisa ekubulaleni izibungwana zembida, uyathatha amahlamvu uwabilise umhluzi wakhona ubusuwuyekeluphole ubusufafaza ngawo embideni izibungwana ziyafa.

Abezempilakahle bayasikhuthaza ukuthi kumele sidle ihanyanisi ukuze selapheke emikhuhlaneni etshiyeneyo engaba njengofuba, itshukela lokunye okungasihlasela

Nxa ufuna umfutshwa wendumba uyathatha amahlamvu embhida yendumba emasimini, uwapheke ubusuwachaya aze ome kuyabe sekungu mfutshwa.

Uyabilisa amahlamvu eluba leli ubusunatha umhluzi wakhona .Ukuze ukuze uvikele umvimbano lofuba.

Amaluba aqakathekile ekuceciseni lekuvikeleni imikhuhlane njalo siyakhuthazwa ukuthi silime amaluba ukuze sincedakale kumpilakahle.

Amaluba ukuze akhule kuhle encintisana ukukhula uyawaphithikeza akhule eyimhlobo etshiyeneyo.